Balaynnashshi huuphphe keettaa qonccissiy xifatee issi daama paraa mala meray de'iyo miishshay diyaagee hagan beetiyaagaa matan hara qassi dumma dumma keehi bullabatikka de'oosona.

Bantta kushiyan oyqqido bandiraa xoqqu oottida naati beetoosona. qassi eta matan beetiya maata mala meray diyo dumma dumma qommo dozzati qassikka hara dumma dumma irxxabati doosona.

Karetta gulettiyoo sharbbiyaa bantta hashshiyaan yeggida daro macca asati issoy issuwaa geduwaa kaallidi awu biidi de'iyaakonne erettena giishshawu nuuni asaa oychchida.

Poliseti issi biittan issi heeran merettiya sarotettaa metuwa birshshiya asa. Poliseti qassi daro wode bootta koppiyyiya, samaaye shuraabiyaaranne karetta suriyaara maayoosona.

Maxaafa keettan issi issi makkala tamaaretu allaallee nibaabe xalla gidennan asaa balettanawu boosona. Hegaa mala naata kare kessidi bukkii bukkidi zaariyaakko tana lo"ana.

Keehippe puula ubba qassikka aaho de'iyo sohuwan dumma dumma biratan direttiddi dirssay aybba aybba go'a immi? Ha dirssa matan de'iya boottay aybbe?

Xoossoo nu biittappe durssa mattuwaa neeni seera. Hagaa xoossi seero. La asaay xoossaa keettan durees; alamiyaa diriphphan durees. Hagaa godi seero. Hagee asay issippe shiiqidi hombboccidi de'ees.

issi issi kuwaassiya kaa'iya yaratussi eta maadiyaa yarati doosona. ha yaratuppe guyeera maata mala meray diyo dumma dumma mitatinne hara daro lo'iya irxxabati beetoosona.

Daro doozatti shiiqiddo worappe giduwan goggiya shaafay keehippe kixxiddinne qassikka deelliddi xeellinkka yashees. Matan de'iya woraykka ubba dolla meretattu gidon malaales.

Mittaa ayfe gidida qassi maanawukka keehippe maaddiyaa paapayaa ayfee sa'an qoridi kessidooge mankkaa xaayidi laaletti uttidagaa xeelliyoo qooday keehippe daro.

Shuchchan keettaa keexxikko he keettaassi maaddiya daro miishshati de'oosona. Ha miishshata bayzziyo keettaa keehin aassana koshshes ayssi giikko issi gita gita buqura wottiyosay aakkana koshshes.

Issi qeesee diyaagee asaa naata corata issi diraa shiishshidi ba kushiyaappe daro qumaa immiyaagee pa laa aybba keehi asaa maadiya asee?

Dumma dumma zal'e miishshati sharan deosona. Ha sohuwan de'iyaa dumma dumma katta ayfetti aybe aybe? Ha sohuwan de'iyaa dumma dumma katta gatee woyse?

Hanno mishshiriyo i tumu bawu attuma asa giyaakko aybi hanane. Ha aayeedan ooso miishshaa tookkidi ba xeessaa qachchidi oosossi kiyaa macca asi ha'i biittan baawa.

Beni wode issi issi asay yuushshi yuushshidi bayzziyoo gaazeexay de'iyaagaa nuso aaway galla galla he gaazeexaa nabbabiyaagaa be'iyoode tana ayba iittii.

Amarida asay puutiya ba kushiyan tookkidi tokkanawu ekkidi efiiddi de'iyaagee beettes. Puutee dixxi gakkikko heeraassi carkkuwaaanne puulaa immanawu maaddiya doozza.

Asay issi diran mittaa kuwa giddon bata sooppe bantta sooppe uttiyoo oydiyaa kessidi ayba huuphe yohuwankkonne he asati haasayiidi de'oosona

Goshshanchcha shooqqappe bookkidi kesido donoy de'ees. Keehin ordde donoy geeyi uttidage de'ees. Ha donoy sooni katti maanawu bookkogeye woykko bayzzanawu bookkogee?

Dumma dumma muuzzuqqa miishshati deosona. Ha muuzzuqqa miishshay kambba gidishin miizzaa galbbappe oosettida miishsha gidishin zamaana muuzzuqqa miishshay yeena wode keehin go'iis.

Asay daro wode keehi lo'iya caammaa keehi daronne al"o miishshaa kessidi shammees. Hegaa mala caammaa qassi hara caammaadan coogidi ubba wode wottenna.

Bootta shuraabiyaa dunguzaara de'iyaagaa maayidi maarara eqqida muleera usuppun asatu giddon issina macca na'iyoo gidiyoode hankooti attumaageta gidid issippe eqqidosona.

Daro doozatti doodiddo wolaytta wogaa ubba qassikka zanaaqa qonccissiya wolaytta maata keettay ubba yuushuwarakka keehippe lo'ees. Ha keetta keexiyagettu eraykka malaales.

issi worakkanaa matan sa"aa boli keehi lo'iyaa maata mala meray diyo cora dumma dumma qommo mitatti diyaageti ayba lo'iyoonaa! qassi eta matan beetiya hara dumma dummabatikka beetoosona.

Paappayyee mata wodiyappe doommidi wolaytta biittan aahuwan mutettiiddi de'ees. Ha paappayyee ganjjiya sahoy de'iyogeetussi sahuwa zarbbissiyogan gita haggaazaa immiyogankka erettees.

Issi nu biittaa itophphiyaa banddiraa ba bolli maaya uttida geela'o na'iyaa ya baggaara aybakkonne keehippe cuwattiidi de'iyaagaa xeellayda eqqida macca na'iyaa beettawus.

Asay ubbay issi diran shiiqetti eqqidi kushiyaa kuwaasiyaa kaassaa asay kaa'iyoogaa xeelloosona. He shiiqettida asay ubbaykka qassi kaassay wuriyoode laalettiiganaw des.

Toophphiyan gurage durssa duridi de'iyaa naa'u attumanne macca naati deosona. Attuma naati boottaa maayuwa maayin macca naati qassi adil'ee ciishshaa mera maayidosna.

Issi lo'iyaa magalashuwaa duge miccidoge de'ees. Ha keettaa goda bollan maataa meray de'ees. Ha keettan de'iyaa xaraphpheezza bollan dumma dummabay aybe?

So giddon eqqo saaxiniyaa giddo xeelliyoo wode dumma dumma buqurati de'iyaageta asay be'idi ba soonikka shammana qoppidoogaa nuuni be'idi eta gatiyaa oychchida!

Wolaytta kawuwa motolome hawulttiya para toggissiddi hiillanchchay giigissiddi massidinne likkiddi giiggisiddo hanotay keehippe malaalisees. Haga mala gita buquray naagetanna koshees.

Issi bootta qamisiyaa gididi wolaytta wogaa maayuwaa gididagaa maayida arssa yelaga macca na'iyaa issi sohuwaan eqqada durssaa gaacciyaa na'iyaa beettiyara lo"awus.

Woraqqatta naa'a issi mala kessiddi giiggissiya woykko xaafiya zamaana buquray ootiyo oosoy keehippe malaaliyanne zamaana hiilla. Ha buquray keehippe lo'iyanne maadiyaba.

Haatta ushshiddi aradda sohuwan tokkiddo timattimiya gididda miyo mitta ayfiya kattiddi dumma dumma katattura miyoode keehippe mali'ees. Ubbakka ha doozawu meraykka lo'ees.

Hageeti bayranne wogga aawantti toophphiya orttodokise woosa keetta kaalettiyagetta. Ha aawantti haasayiyode eta doonappe kiyiya qaalay keehin mal'ees. Xoossay etawu aduussa bariyaa gujjo.

Issi issi oge doonan laafabadab bayzettiya dumma dumma qommo machchallati asaa naatussi gita go"aa immiyo gishshawu keehippe lo"oosona. Issi issi asay ha machchallata laafabadan xeelliyogee yiilloyees.

Ha zal'e keettaa giddon amarida maaddiya buqurati beettoosona. Hageetuppekka softiyaa giyogee asaa naata oshinchchay oyqqido wode woykko sakettiyo wode siiriyaara kiyiyode quccanawu maaddiya miishsha.

Galbbaappe oosettiyaa meran karetta gidida guye baggay kalo gidido caammay giyan shammanawu koyikko keehippe al"iyoo gishshawu nuuni a darotoo shamokko!

Kushe hiillanchchay ba kushe hiillan mittappe massiddi hara mitta qanxxiyo kaltta tuuttiya giigissiyooge keehippe malaaliya ooso. Hagekka meeziyan ootiyo ooso.

Yelaga macca naati daro wode bantta huuphiyappe biidi tohuwa gakkanawu bootta maayuwa maayiyogee ay qonccissii? Qaasi shaamaa poo'issiyogeekka aybaa malaatii?

Sa'ay omaridagan xomppiyan phoolidi deiya issi katammay de'ees. Ha katam giddon wogga shuchcha keettay kaamiyaa ogee qassi laagidi deiyo kaametti awa heeranne?

Keehippe puulattida hanotan keexettidanne dumma dumma qommo amppuuliyan puulattida ha sohoyi woga giigibeenna. I aakime keetta gidaappe attin puulaa bessanaassa gidenna.

Issi issi suuqetun zal"ettiya dumma dumma paabirkkan oosettidabati asaa daro wode keehi maaddoosona. Ubba zaytee kattaa shicettiyanne mal"ettiyaba gidiyo gishshawu taani i baynna kattaa miikke.

Attuma naati bantta huuphiyaa giigettiyoo keettaa mata wode issoy nu heeran dooyidaagee asaa huuphphiyaa keehippe puulaydi ayba giigisses giidetii .

Nu biittan issi issi woosa keettati asaa malaalissiya hanotan keexettidi qassi eta yuushoykka daro lo'iya mittatun direttidi lo'ees. Ubba he heeray xeella xeella gees.

Gallassa peeshshan dere maattaa immiiddi pee'iya Keene woykko waadu miizzay maattaa ba immiyo keenaa muussaakka gaaccees. Ha mehee ba gomppaa keenaa maaxxiyo gishshawu doorettees

banttana puulayida heezzu asati diyaageetuppe issoy attumaagaa. etappe guyeera qassi maata mala meray diyo dumma dumma mitatinne hara daro lo'iya irxxabati beetoosona.

Issi karetta ordde bullukkuwaa kootiyaa maayi uttida bitaniyaa wolayitta telbejiiniyaa odanchchati ayi oyichchiyaakkonne. Ikka eti A oyichchidoba wozanappe zaariddi des.

Issi ambbaa giddon ogiya doonan keehippe cora zal"e keettaa giddon asi shammana giikko aybinne paccidaba malatenna. Attennaashin hagaa malabay keha.

Bollaa minttettuwaa oottanawu maaddiya woykko woxxiiddi oottiyo miishshay beettiyaagaa gidishin a sunttaykka aybaa geettettii? Ha woxxiiddi bollaa minttettanawu qo'ettiyoo miishshaassi yedhdhiyoosaassi de'iya meray aybee?

Mitta kanchchee kumi uttido heeran kaamee yaanne haa bululiyoo keehippe xaaxettidi kaameti baanawu injjetenna sohuwaa awa heeraa giidi xeeganawu danddayettii?

Hiillanchchatu kushiyan urqqaa munaqqidi medhdhido inkirttaa giyo miishshay beettes. Ha miishshayikka issi laafa buquraa coociya shuchchan wottiyoogan aggidi an wottidi kattanawu maaddes.

Issi asay tukkiyaa uyiiddi allaxxiyoo keettay de'iyaagee guuraara he keettaa asay dooyibeennaagaappe denddidaagan ayba asikka he keettaa yiiday baawa .

Issi ba tohuwaan yaane ha simmidi heezzu xeetanne usuppun tammu digiriyaa yuuyanawu danddayiyaa oydee de'ees. Ha oydee daroto malibeo keettan woykko huuphphee keettan go'ettanawu keehin maaddees. Ta hagaa dosaysi.

Ayedaamiyaa yaagiyo mitta xaphphoy sa'an ba qiiba bonccuwaara kumidi uttiis. Ha doza xaphphuwaappe mokkida haytta bollan adil'e ciishshaaykka de'ees. Ha dozay aybawu maadi?

Naa'u macca naati bantta ooso miishshaa yaaranne haara oyqqidi bantta oosuwaa oottiidi de'oosona. He naatuppe ya bagaara eqqida naatikka qassi etaara issippe ootoosona.

Issi aayiyaa shidhdhan uttada puutuwaa suqqayda deawusu. Beni mittappe oosettiyanne zamaana oyde yeena wodiyan wolaytta asay uuttappe gobbaappe shidhdhaa medhdhidi go'ettidosona.

Issi bitanee ba maccaasiyoonne ba na'iyoo ekkidi kase ba diyoosaappe aggidi hara keettaa geliyoo gallassi he keetta karen eqqidi issippe pootuwaa denddi aggis

Issi aayyiya tukkiya tamaa bollan shaa'aydda beettiyaara beettawusu ippe ushachcha baggaara aybee de'iyay? Qassi i Matan de'iyaa siniyawu qooday aappunee?

Konsso biittaa macca naati bantta wogaa qonccissanaw giidi kalloxiire aybakka maayenna bantta bollaa besiiddi pootuwaa denddiyoogaa be'iyoo wode ayba iites giidetii

Cora tamaare naati issi kifiliyan issi mala maayuwaa maayidi bantta timirttiya tamaaridi deosona. Ha tamaare naati bolla baggaara adil'ee ciishsha meray de'iyo shurabiyanne qassi garssaara salo meray de'iyo suriyanne gurddiya gixxidosona.

Boyinayi donoyi yuushuwan qa bambbaree gidduwan diyo issi aaho samppan miya asi issohikka beettenna. Ta ha sohan diyaakko co"u gaada maana.

Wolaytta moottan ha"i wodiyan daro asay bantta miizzata zammaana hiillan booran gattoosona. Ha hiillan go"ettidi daro asay bantta mehiya dichchiiddi de'ees.

Zal"iyaa ogiyaa asaa waatidi miishshaa shiishshanawu danddayiyaakonne yaagada asaa luxxisaydda de'iyaa issi yelaga macca na'iyaa bootta shuraabiyaa maayidaara beettawus nuusi.

Dumma dumma doozappe guye bagan de'iya mittan direttidda dirssay aybbawu aybbawu maaddiyagee? Qassikka ha dirssay aybba aybba doozappe giigiya dooze?

Dumma dumma yettawu maaddiyaa yettaa miishshata oyqqida asati bantta doonan aybaa ekkana giidi hagaadan hayttaa xaphoy xuuqqanashin punniyoona la ayba eeyya asee!

Kare biittaa oonatettay de'iyoo issi macca mishiriyaa ya baggaara wolaytta wogaa qonccisiyaa dunguzaa meray tiyettidi uttido godaa miyiyaan uttada haasayayda de'awus.

Kaamiya haggaazuwa dumma dumma ogiyara asaa naatussi immana koyyiyaageeta loohissiya eqotay eesuwan haayite yaages. Ha eqotay immiyo luxettaa ta daro koyyayiis.

Tophphiya banddiraara Hara banddiraara naa"ay issippe diyaagee beettes. Nu toophphiya banddiray maata mala,a adil'e ciishsha malanne zo'o meraa issippe gatti oyikkidaagaa.

Ha beettiya dumma dumma go'a asaa naatussi immiya zamaana buquray aybba geetetti? Qassikka ha buquray asaa naata aybbawu aybbawu maadi?

Issi daanay oydiyan uttidi guye baggaara adisaba yunvurshiya qonccisiiyaa malaatanne toophphiyaa banddira wottidi ha simidi xeelidi de'ees. Ha daanaa sunttay oone?

Muuziyaa waaruwaa haattan tokiidohe ayfanawu yondodi uttiis. Ha muuziya be'anawunne qassi xomooso allaliyawu biidoge beetteea. Goshshanchchawu neeni dea! Ayba ufayssees giideti.

Issi biitan diya keehi cora asay issippe shiiqidi issi soha biyo wode he biittaa asaa issippetettay qonccees. Hegee qassi duussawu injjetees.

Kawo ooso keettaa giddon dumma dumma seeraa naagissiyaa maccanne attuma gidida asati issippe uttidi tobettiidi de'iyoo keettaa sunttaa oona giidi xeegiyoo?

Naa"u macca naati naxalaa gullottidaageeti qassikka issoy guutta na'aa tookki eqqidaagaara bantta sinttan issi qeeri na'aa essidi haa xeelliiddi doosona.

Macca asay darotto qassi geela'o naati banttanna pudde tookkiya caama wottiddi hemettiyoode keehippe daro iittesinne sheneyees. Ha caamay kilahuwaa harggisees.

Markkabee asaa haattaa bollaara gaxaappe gaxaa efanawu maaddes. Shin awudekka adussattettane aahotettaa darissidi giigissana xayikko akkeekennan issi galla beetay denddikko haattan wulles.

Oyddantto kifiliyaa hisaabiyaa tamariyoo maxaafaa xeelliyoo wode ha maxaafaa giigissida daro asati diikkonne he maaxafawu garssa baggaara giigissida asati xaafettibookona.

Keehippe bonchchettidaa wolqqaama imattayi xeesetto keettaa keehippe maalaaliyaa hanotan giigissidooge ayiba lo''ii. Ta qoppiyoode hagaadan puulayi giigissida asawumiishshayi qanxxettennan aggenna.

Issi buqurata bayzziyoonne shammiyoo keettaa giddon sa'an maarara uttida zo'o meraara de'iyaa balddeti beetttiyaageta xeelliyoo wode he sohuwaan eti aybawu maaddiyoonaa?

Yelaga macca naati ha bagga gaxaappe doommidi ya bagga gaxaa gakkanawu uttidaageetu sinttan seera maayyuwaa maayyida na''ayi caammaa qucciddi des.

Santta qommotuppe issuwa gidida salaaxaa yaagiyogee qayye min kattidi min asaa naatussi qassi payatettawukka daro maaduwa immiya katta qommo gidaagee maanawukka lo'es.

Giyaa bollan maatta asa ba tohuwan aattanawu woykko wottanawu go'ettiyo caammay beettes. Ha caammayikka asaa lawachchiyappenne agunttaappe ba tohuwan asay naaganawu maaddes.

Naa"u asati ya baggaaranne ha baggaara de'iyaagetu giddon issi bootta shamisiyaa maayida bitanee asata oyshshaa oychchido giishshawu qassi etikka a oyshshaadan zaaroosona.

Loomee, paappayay, manggoyinne qassi hara dumma dumma mittaa ayfeti issi keettan asay yiidi shammanawu issoy issuwaa bolli dooretti uttidaageta xelliyode shamma shamma goosona.

Issi bootta kaamiya bolli cishshaynne hara kaamiya puullayiyabati beettoosona. Kaamee asaa issisaappe harasaa cananawu maaddes gujuwankka bullachchay gakkiyo wode naa'u mushurata yuushshanawukka maaddes.

Beni nuuni kawoy nuyyo immido maxxaafaa koohuwa bollan hara koohuwaa mayzzana xayikko caway moorees. Ha maxaafaa koohoy moorettiyoo wodiyan maxxaafaa immida kifilee hanqqettees.

Alamiya bollan daro asay ubba qassi yelaga naati toho kuwaassiya kaassaa iita doseesinne issi citaa kaafees. Taani ubba wolaytta dichchaa haniyakko tookka yuuyyana.

Issi woossa keettaa giddon beettiya asay ubbay diyaagee taassi aynne beettenna geena mala eti diyoosay xoossaa keetta gidiyo gishaassi poori tana xoossay worana!

Taani issi issi asay ushshaa qommuwan qommuwan shaakki shaakki xeesiyo wode malaalettays. Taani ubba ushshaa qommota eta sunttan eriyogee attin qoppiyodekka cooshshana hanees.

Geeshsha maxaafay giyan bayzettiyaagaa be'ada shammana gaada he sohuwaa biyoo wode keehi daro bira ekkes goosona shin gidikkoka shamiyaakko tana keehi ufaysses

Muuzzee asay maanaassi maadiya kataa qommotuppe issuwa. qassi a matan maata mala meray diyo dumma dumma mitatinne hara daro lo'iya irxxabati beetoosona.

Gallassa muumiya hagaa mittaa giddon issi tukke malaa azazada cooga uttaagiyaakko co.Hagaa sohuwaa giigisso diyaage ubbakka oydiya meretay, ababay hagee ubbay issippe shiiqidi taaga kahaa wuttees.

Biron keexettiiddi diyaa zammaana bolli bollan diyaa shucha keettayi qorqqoruwan diretti uttis. Giddo baggaara mittayi pude pude tullu giidi eqqis.

Toophphiya giddon daro heeratun motoree yelagatussi oosuwa qaadaa medhdhiiddi de'ees. Ha yelagatussi oosuwa qaadaa medhdhiya motoreta wuuqqidi xayssiyageetikka heeran heeran corattidosona.

Dumma dumma so gido buqurata yegannawu maaddiya qassikka qumma kattanawu maaddiya ottuwa geetettiya so gido miishshay aybbippe meretti? Qassikka bulle aybbissi maaddi?

Ha keettay asay dumma dumma quma wottiddi oyddiyan uttiddi maanawu go'iya zamaana mittappe meretiya so gido miishsha. Ha buquray mittappe merettees.

Kare miizzatu zerettay de'iyoo waadu miizzati bootta meraaranne qassi karetta meraara walaheti uttidaageti bantta sinttan yegettida maataa miyoo muussay keehippe yashshees!

Asay puulawunne ubba qassikka dumma dumma ufayssa wode alaxxiyo sohoy keehippe puulatiddi poo'uwaara beetes. Ha sohuwan asaa naati yiidi alaxxosonna.

Issi geela'iya ba bolla galbba loyttanawu tiyiddo puula gujjiyagge aybba geetetti? Ubba qassikka ha puula gujjiyaaga waatiddi giigissiddi asay go'etti?

Qamman mittaa bolli poo'iyaabaa xaaxidi wottidoogee asaa naati lo'iya carkkuwa ekkiiddi zannaqanaassi keehi maadiyagan tankka ta laggetuura zannaqqanawu keehi ammotayis.

Issi puula geela'iya keehippe lo'iya qoliya maayiddoge aybba doozappe woykko aybba medosa muruttappe meretti? Ha i maayuwa meray aybba malatti?

Oge doonan qoqqoriyaa xiixxidi bayzziyoogee omarssaara he sohuwaappe shammidi miiddi hemettiyoogee asa sinttan keehippe pokkes. Hegaa gishshaw tana he sohuwaappe shamanaagee iites.

Mata wodiyappe haa simmin aybi gaasuwanakko erettenna hanotan daro asay issi mala keettaa keexxiiddi de'oosona. Ha keettay qassi daro sohuwanne mittaa ekkiyogan daroti boroosona.

Wolaytta sooddi garssan abebe zeleke giyoo hoteele keettay de'iyaagaa laaxaa maanaw issito geliyoo wode giddoy odiyogoaappe daruwa keehi lo'es .

Bodditte ambbaa aysuwan yelagatussi oosuwa qaadaa medhdhida dumma dumma buzo eqotati de'oosona. Ha buzo eqotatuppe miireti lawuziya giigissiya eqotay issuwa.

Asay dumma dumma yeletta baalla bonchchidde ubba qassikka ufayttiyo wode ba huuphphiya wottiddi alaxxiyo aleqqo miishshay kaqqettis. Ha buquray darotto yeletta gala maades.

Xaatta santtaa asay ba gaden tokkidoogee xaaxettidi mokkanaappe kasetidi biroon puutiidi de'iyaagee xeeliyoo wode he santtay ayba lo'es giidetii .

Taani ha biittaa bollan ay qumaa miyogaappe aattada mittaa ayfeta miyoga daruwa siiqays. Teeraa teljjejjaa kiyida paappayiya demmikko ubba asa mizikke.

Dorssay oyddu tohuwaara de'iyaanne ikisiyaara de'iya so medoosatu giddoppe issuwaa . Dorssati layttaa giddon naa'uto maraa yeliya so medoosa qommo.

ayfiya hargiyaappe naaganawu asay ba ayfiyan wottiyo manaaxiriya wottida bitaneenne maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'oosona.

Wogga taabiletiyaa yaagiyoo silkkee a xeelliyoo heregaa aahotettay keehi daro gididagaa bolli taammanne naa"u saate yaagiyaa xifatiyaa ba bolli oyqqi uttiis!

Ha sohuwan dumma dumma katta ayfetta miccidoge de'ees. Hegettuppe issoy ha baggara de'iyaa shukariya gidishin ya bagaara deiayaga ayba gaane?

Issi ahho gade biittan issi katta ayfee zeriidi diccidaagee beettes. Ha kattaa ayfee paappayaa gidishin ha kattay maanawu maaddes qassi coggaaraassikka xale.

Issi bitanee naa''u bagga hashiyan kuttuwaa oyqqidi bees. Ha kuttuwaa be'iyo wode baalay gakkennanikka issi kuttuwaa shukkidi coo miyaakko nagareyee? giissees.

Issi tossa shuchchay beettes ha shuchchaykka asa kushen gidenna xoossi mereta gididi beettiyaagee awa dalgga manttiyan de'ii? Ha shuchchaassi de'iya meraykka ay malee?

Hagee qiiba naata tamaarissiyo timirtte keettaa gidishin so giddonkka dumma dumma eranawu maadiyaa naqashshata kaqoge naati xellanawu keehin lo'i uttiis.

Mata wodiyappe doommidi atummanne macca asaa caammati oge doonan bayzettiyogee daroti meezetidoba. Ha caammatuppe dariyageeti guutta biran shamettiyaba gidikkonne adussa wodiyassi go"oosona.

Keehippe puula zamaana ogiyan oosetiya kaamiya gidon eqidda guuta kaame meray keehippe daro lo'ees. Ha kaame guyen de'iya doozatikka asaa xeegiddi efosonnam

Birataa qoxxiyaa asati bantta birataa taman wottidoogaa tamaappe kessidoogaa qoxxidi dumma dummabaa medhdhiyoogaa be'iyoo wodiyan he oosoy keehippe malaales .

Goggiyaa haattatinne shaafati buuraanne miiriqaa meeccidi issi sohuwaappe hara sohuwaa ekkidi efoosona. Hegaa gishshawu goggiyaa haattaa uyanawu mulekka go'ettanawu koshshenna.

Geela'o giiga macca naati duummaa dumma biittaappe yiidaageeti bantta biittaa woga qonccissiyaa dumma dumma maayyuwaa maayyida ayiba lo''iyoonaa. Eta eeshshayikka lo''es.

Saluwaa gufantton daro asay tookidi bawu galla galla buddena demmidi pe'ees. Hagaa mala dafurssiyaa oosuwan asay xoosso tana miza peeshsha yaagiya ammanuwan aybakko demmidid demmees.

Hgee ayiba shemppora diyaabi bayinna shuchcha xallayi diyoo sohayi awa biitta gidanee? Ha biittan asi daana danddayiyaakko ooni erana diyayi?

Asaassi zayttiyaa bayzziyoo suyqee de'iyaagan wogga jarkkiyaara de'iyaa zaytee wuriggin qeera iqaara ehi wottidoogee he keettappe shammanawkka ayba iites giidetii

Beni nuuni luxiyoo wode wogga paacee gakkiyoo wode issi adussa woraqataa heeran de'iyaa suyqiyaappe shammi efiidi he woraqatan zaaruwaa oottiyoogee keehippe lo'es.

Issi issi macca naati nu biittee toophpheeppe aggidi kare kiitta biidi paranjjatuson oosanchcha gididi oottiyoogaa be'iyoo wode tana ayba iites giidetii.

Wolqqaama pooqiyaayyo bollaa liiphiyan woykko kiyada daanawu tana keehi yashshees. Pooqe keetta be'iyo wode taayyo qopettiyabay 'taanikka hagaa mala keettaa keexxaneeshsha' giyaa amuwaa.

Giyaa giddon qoodan daro muuziyaa issi bitanee bayzzanawu eehiidi shammiyaa asaa xeelliidi de'iyaagee sinttaara daro asay de'esishin qassi i guye baggi xeelliidi de'ees.

Suuqiyan diya dumma dumma xaafo miishshati hegeetikka biireenne erssaasee bayzettiiddi doosona giyoogaa. Etappe qassi erssaase xuufiya washalaalissiyo gishshawu aani xaafa xaafa geenna.

Issi issi biittan aayoti bantta wolqqaappe aadhdhiya dumma dumma oosuwa oottoosona. Aayoti mittaa bantta zokkuwan ba'idi biyode tana iita azzanttees.

Wolaytta zooniyan kawotetta haasayaa yohotu ayso keettaa yaagiyaa xuufe deiyo mlaatay de'ees. Hagee wolayttaa zooniyaa giddon merettiyaa mooruwan balaa kaalidi seeridinne sarotettaara oyqqetidabatun oottoosona.

Issipetetta parkkiyaa yaagiyaa xuufe deiyo goda bolli afrikka karttay de'ees. Ha heeraykka keehin puulati uttiis. Sa'an deiya maataay irxxanne ciishshaykka de'ees.

Maata mera sharaara suyqiyaa giddon karetta shuquwaa yaagiyoogee darotoo injeraara maanawu maaddiyaa usttaa woykk woxiyaa kattanawu maaddiyoo gishshawu daro asay ufayttees.

Issi "Entoto park" yaagiya xifatiyappe hini bagaara qassi maata mala meray diyo dumma dumma mitatinne hara daro lo'iya irxxabati beetoosona.

dumma dumma qommo qalamkiyan ti'idi shuchchppenne heregaappe loyitti qeexxida asi oona gidaneeshsha? Hagaadan keexxidi polana gakkana aappun biraa kessidi wurssidee?

Dumma dumma meraara de'iyaa burttukaaniyaa dooridogee keehippe lo'iyoo giishshawu asay shammanawu qoppibeenna loomiyaa yiidi etappe shammanwu eta waagaa oychchin nuuni malaalida!

Issi kaafee de'iyaagee nu heeran dooyettidaagan oyde kanchchee beettes shin asay he kaapiyan harasaagaadan loyttidi he keettaa yiidi go'ettenee ?

Magani ha'i mi simmnkka ma ma giyaa kattay daro qommo usttaara ka'idi giigi uttidagaa be'iyoo wode eqqa ayiyaa yelin doonaara saassoy goggees!

Dumma dumma mattoyiya ushshay bayzzettiyo keettatti toophphiyaa biittan deosona. Ha ushsha sunttay qassi habasha yaagiyoga gidishin darisi uyikko matoyees. Ha ushsha gatee woysse?

Nu wolaytta asay beni wode baalay kiyiyoo galassi maahiyaa calaa maayidi hegaa bolla tooraa kushiyan oyqqidi yaane haanne woxxi woxxidi kaa'iyoogee keehi lo'ees.

Asaa laapitooppiyan de'iyaagaa godaa bolli xomppidi aassi bessanawu maaddiya miishshay ayba geettettii? Qassi awu de'iya bolla bagga meraykka ay malakko yoota?

Laa ayba lo'iyoonaa! Qassi ha makkiinatu mera xalaala gidenan etappe ya bagaara diya issi maata mala meray diyo dumma dumma qommo corabatinne qassikka hara darobatti doosona.

Magani dumma dumma maayuwaa dooridi maayanawu koyikko ha keettaa biidi issuwaa issuwaa gigiyaakkonne giigennaakonne giidi xeellanawu injjettidi uttidagee ayba lo"ees gidetii!

Hagaa keettan gelada taanikka issi tammu laytta gidiyaagaa coogada ha eqotaa biiruwan oottiyaakko tawu woppu gaana. Keettaassi keexo diyaagee kare baggaara xeelliyo wode odakka.

Issi issi wode nu biittan xoqqa kawo keettan hanettabay nu deriyakko eraadooniyan gakkees. Taani ubba kowotettaa annaaciyaba odiyode hayttaa immada ezggays.

Issi daama meraara de'iyaa macca na'iyaa ba huuphphiyaa quxuxuriyaa yaagiyogaa daddisida na'iyaa haa simmada miiccayda eqqidaari achchay sinttaray ayba lo"ii!

Wolaytta wogga maayuwaa malaata banddiraa malatisidi oottogee keehin phoolees. Gidoppe attin tana ha maayoy keehin ufaysena. Hagaawu zo'o meray, adil'ee ciishsha meeray qaasi karetta meraykka de'ees.

Cora guuta naati bantta luxiyo kifiliyan uttiddi bantta luxetta kaalliyagetti keehippe goobanne mino luxanchcha. Ha luuxanchchatti kaalliyo hanotaykka keehippe lo'ees.

Wolaytta biittan bonchchettiya dumma dumma wogaanne ammanuwa baalatussi asay ashuwa amuwan shukkiyogee meezetidoba. Ha meezee asay kattaa miyogaappe aaruwan issippetettaa minttanawu maaddees.

Hiillati bantta kushiyaa hiillan go"ettidi so giddon qumaa kattanwu maaddiyaa otuwaa yaagiyoo buquraa medhdhidi wottidogee meray zo'uwaawu biida bulla gidiyoo gishshawu lo"ees.

Cora tamaare naati issisan cippi giidi issi mala maayyuwaa maayidi uttidaageetuppe guyye baggan maaraara eqqida cima asayi des. asttamaaretikka doosona.

Ha bitanee malan qoppiyo wode tohossa Toophphiya dalgga manttiya aysuwan jinkka bagga asata milatiyagaa gidiyo wode hagaa mala huuphphiya qanxxissoy tana iitees.

Nu heeran orttodokise woosa keettan issi qeesee ubba wode guuran guuran woosa keettaa biidi goynnees. Qeeseekka issi asa qanggikko woriyo gishshawu taani qeesiya iita yayyays.

Issi bitanee lo'iya karetta koforttaa giddoosa bootta shamisiya maayidi manaaxiriya wottidi miicciiddi beettes. Koforttay asay issi bonchcho sohuwaa biiddi maayanwu maaddes.

cora boottaa maayidi eqqida asatuppe guye bagaara qassi maata mala meray diyo dumma dumma mitatinne hara daro lo'iya irxxabati beetoosona.

La'a wolaytta yaagiyaa xifatiyaara de'iyaa misiliyaa xeelliyoo wode zo'o, adil'e ciishsha meranne qassi garssaara karetta meraara de'iyaa banddiraay nuusi beettees.

Gadaawaa kebede xilahuni eqqidi asaara beetees. qassi a matan beetiya maata mala meray diyo dumma dumma qommo dozzati qassikka hara dumma dumma irxxabati doosona.

Yonddoddi teerida cora loomiya ayfee mittaa duge zinqqidi sa'aakko gatti uttiis. Ha loomee ulo sahuwassi gidin hara harggetussikka an"ura xale.

Laa ayibaa gudebee! Mooqee giikko mooqe gidenna mashshee giikko mashsha gidenna bawu yaatidi boota molxxa birataappe mererttis yatin ayiba gaanee?

pala puulattida macaassee sinttaa hagan be'eetees. ippe guye bagaara qassi maata mala meray diyo dumma dumma mitatinne hara daro lo'iya irxxabati beetoosona.

Issi wogga geleshshoy ba na'aa ba huuphiyan wottidinkaassiiddi beettes. Geleshshoy kare medoossa gidishin asa malati ekkiyaane asaagaakko matiya qoppiyo huuphiya oyqqi uttida medoossa.

Ha ushshaa qommoy asaa na'ay a uyiyaaba gidikko ushshatettawu keehippe lo'esishin qassi asaa eesuwaara mattoyiyoo giishshawu a ubbay uyanappe ges!

Dumma dummabatun keehippe puulatti uttida keettaa milatiyaagaa be'iyoo wode kare baggay hagadan lo"ees shin qassi so baggay ayba keena lo"aneeshsha!

Haattay deellettidi zin"ido sohuwaan haatta giddo gelida issi macca na'iyaa duuqqa duuqqa hariyaa bolli de'iyaa jarkkaniyaan tigaydda de'iyaara ayba azzanttay!

Berggeriyaa giyoo kattay de'iyaa daro naati hegaa moosonanne keehipp mal'es giidi odoosona shin he berggeree eti odiyoogaadan keehippe mal'iyaabee ?

Nu heeran issi kawo ooso keettay de'iyaagaa giddo bagii gelidi xeelliyoo wodiyan keehippe puulattidi keetta giddiy ayba lo'es giidetii .

Issi aaway koforttaa maayidi qooriyan zo'o karettanne adil'e ciishsha meraa oyqqida maayuwa maayidagee som'uwaa tukkiya uttis. Ha aaway ha shiiqi sohuwappe kare kiyidi carkkuwa ekkidi, kattaa miidi woykko tukkiya uyiiddi gelana koshshes.

Qoodan daro asata ogiyaa seeraa nagissiyaa xaacetti eta maarara essidi etappe aybaa qaalaa siyiyakkone nuuni erokko shin qassi issi eeso yohoy kiyidaba milatees!

Badalay goshsha giddon zerettidi bul"iyaappe aadhdhidagee shlettidagaa giddon issi yelaga attuma na'ay eqqidi daro he sohuwaa be; anawu biida asayoo odiidi de'ees!

Polotikan bayiratiyaa wogga asayi Toophphiyaa banddiraa sinttan wottidi nuuko simmidi qorjju giidi uttidaageeti ayiba lo'iyoona! tankka eta mala gidiyaakko dosayisi.

Issi aakki ekkidi shuchchan giigida lo'iya sohoy beettiyaagaa gidishin hagee aybay oosettiya sohoo? Qassi ha sohoy ayba Mera qalamiyaan giigidee?

Issi ceega keettaynne qorqoruwan dirertida dirssay keettaykka issisan de'ees. Hagaa mala sohoy daroto gaxaren giddoninne diccibena heeran de'ees. Hagaa mala sohuwan xomppekka wayssees.

Asaa naaatussi gita haggaazaa immiyogan erettiya so mehetu bollan gakkiya qohoy guutta gudenna. Ha qohuwa pagalanawu dere asaynna kawotettay issippe hashetidi oottana bessoosona.

Haattay keehippe aaho sohuwaan zin"idoogaa miyiyaan hayttay qoqqofettiichido mittay maarara de'iyaaga be'iyoo wode la haattaa xaphonikka miittay melii giissidi qopisees!

Zal"anchchati daro go"ettiyo hisaabiya maxaafay luxissiyo gujuwa, denttuwa, darissuwa nne shaakuwa ayfee liphanawu ootti bessiya miishshaa. Ha miishshay wodiya minjjanawu daro lo"o.

Cora maarara issoy issuwaa geduwaa kaallidi eqqidaagetuppe miye baggaara qassi hara asay uttidagaa xeelliyoo wode eti aybaa oottiidi de'iyakonne erettenna!

maata mala meray diyo dumma dumma qommo dozzati qassikka hara dumma dumma irxxabati doosona. miizziyaakka maattaa immiyaara ha sohuwan beetawusu.

Haree wolqqaara de'iya, kacee baynna, dozaa miya, asay buqurata a bolli caaniyo so medoosa. Daro zal'anchchati bantta zal'iyaa hariyan caanoosona.

Issi issi aayoti bantta zal'iyaa aassanaw giidi dumma dumma santtaa qommotanne qassi donuwaa qommota oge doonan miccidi bayzziyaa aayoti keehi qaretoosona.

Issi issi katama giddon diya asati katamaa puulanaayyo dumma dumma lo'iyabata giigissidoogeeti katama phoolissoosona. Ubba katamay qammikka gallassa milatidi hemetta ekka ekka gees.

Gogiyaa shaafay xoossi medhdhido meretay keehin diccida woray xeellanawu keehin ayfiyan puulati uttiis. Xoossoo ne medhdhido ne meretay ayba lo'i!

Attuma asay yaynettida sohuwaa biiddi issi mala suufiya maayidi garssaara karabaataa qachchana xayikko keehi iitees. Issi issi asay suufiyaa maayiyoogaa be'anaappe giyaagee de'ees.

Boottaara karettaara walahan diyaa daro maattaa maaxxiyaa miizziyoo ooni hagan heemmiddi dii? Hagaadan daro maattaa maaxxiyaa miizziyoo giyaa epiyaakko aappun bira ekkanee?

Keehippe diccidda puula maatappe sintta bagan issi wodalla na'ay Toophiya banddira ba zokkuwan maayiddi eqqiis. Ha na'ay ba xeessan hara maayuwa qachchiis.

Issi karetta bitane kumetta maayuwaa maayidi qoyirankka zo'o curqqan lefan bana sulidi eqqiis. Appe miyiyan qassi wolaytta tlelvzhiniyaa qonccissiyaa malaataykka de'ees. Ha daanaa sunttay oonee?

Naa''u yelaga macca naatu issippe boottaa maayidi eqqidaagetu giddoppe ha bagga bgaxaara ayiba elettayi! Ubba bana attuma asa giidaakkonne qophiyaa wotta uttaasu.

gazziya kaa'iidi beetiya naati doosona. qassi eta matan maata mala meray diyo dumma dumma mitatinne hara daro lo'iya irxxabati beetoosona.

haaattay biyo ogee laa ayba lo'ii? qassi a matan issi maata mala meray diyo dumma dumma qommo corabatinne qassikka hara darobatti doosona.

Hageeti wogaa qonccissiya maayuwa maayidi cima asay baalaa bonchchiyo wode tana keehippe hashshukka oottees. Hageeti asati maayido maayoy taassi wozanaa muleera wuuqqidi efiichchiis.

Wontta wode taani ha sohuwaara giya baydda diishin laa issi he mittee matan eqqiis. Appe ha baggeera qassi issi wotaaddaray eqqiis.

Wolaytta sooddo ambbaa bollaara duge zaaridi pootuwaa denttiyoo wode keehippe lo'es. Gaasoykka he ambbay keehippe lo'ana mala dumma dumma mitta tokkidoogee ayba lo'ettidee?

Issi bootta qeeri kaameeppe guyye baggaara cora asayi eqqidaaga miyyiyaara issi yelaga na"ayi wogga samppan ayibakko tookkidi bayizzanawu yuuyyiyaabadan yuuyyes.

Asay ba gadeeni tokki dichchiyo dumma dumma puuteta waati puutissii? Issi issi wode poottiya giddon diya puutiya waati mokissana danddayii?

Maarara bantta naa"u kushshiyaakka sinttawu zaaridi eqqida attumanne macca asati musulumee ammanuwaa kaalliyaaba milatoosona shin eti qassi eqqido sohoy awa geetettii?

Xekkay issuwaa xalla shin qassi soo gelanawu injjetenna keettaa kare baggaara cora asay ogiyaan yaanne haa biyaa asa ubbay keehippe horddopees!

ha na'ee kushiyan aybi de'ii? qassi ippe guye bagaara ay mala meray diyo dumma dumma qommo bonccotinne hara dumma dumma irxxabati beetiyoonaa?

Wolaytta dichcha kushiyaa kuwaasiyaa kaassaa citay de'iyaageeti bantta kaassaa doommanaappe kasetidi bantta bollaa ho'ettiddi de'iyaageeta be'iyood wode keehippe lo'oosona .

Naa'u tamaa coociyan wottido xaaruwan kattay kaidi de'ees. Naa'u coociyankka tamaay poddu giidi eexxidi de'ees. Issi xaaruwaa doonay doya gidiyode issuwage gordda. Abbetti gaxaren oottuwan kaida kattay mal'ishin wodee zamaanassi giidi birattappe gigidaban mizees.

Durssay wogaa maayuwaa maayidi duriyo wodiyan lo'iyo lo'oy dumma. Attuma asay haadiyaara, maccaa asay qassi bullukkuwaara duriyo wode iita lo"ees.

Issi qeeri arssa na'ayi taani wolayitta dosayisi yaagiyaa xuupiyaappe sintta baggaara eqqis. Ha na'aa eqoyikka loyitti xeellikko yayyiyaa asaa equwaa malates.

Yaa'atuninne dumma dumma tobbiyo sohotun issi issi eranchcha asaa haasayay siyin siyin alenna. Issi issi asay zoreta keettan teeqqiya qofaa immees.

Heezzu asatti bantta guuta naa'a tookkiddi issi mala keehippe lo'iya maayuwa naayidooge aybba geetetti? Ha maayoy qassi aybbappe awan meretti?

Asay ba diyosan diyosan xoossaa goynniyogee darobawu maaddiyo gishshawu asay xoossaa wossees. Ubba tana woossiya asaara woossiyode keehi daro ufayssees.

Issi issi zal'anchcha asati zo'o xaphuwaa giyoogaa oge doonan miccidi bayzziyoogaa shammi ehidi son kattiyoode he kattay ayba mal'es giidetii.

Daro asay ubbakka daro maca asay heera irxxatetta naaganawu qassikka lo'o iraa bukkissiya cora mitta puutiya tokkosonna. Hagaa mala oosuwa meezetanna koshees.

Dumma dumma zamaana bolla puulatetta naagiya woykka loyttiya zamaana miishshatta bollan tiyiyooge puulatetta keehippw gujjees. Ha geela'o na'ee meraykka keehippe lo'ees.

Cora avokkaduwaa ayfiyaa kattaanawu saaxiniyaa giddon wottido qawu'e biron ka'anawu diyage beettees. Hagaa mala avokaduwaa zal'anchchay goshshanchcha shooqappe maxidi hariyan caanidi ehidoga.

Tumma maca atumma geenan ubbay issippe kiyiddi heera oosuwa hashettiddi ootiya asatti keehippe goobanne mino deree. Ha issipetettay tuma nashisiyaaga.

Maattay woni ba giddon aybi diyo gishshawu daro asaa hegaa keenaa lo'ana danddayidee? Qassi ikka miizzee xanttaaple kiyiiddi waanidi zo'ennan aggidi booxxidee?

Qobbuwa sharaa bollan micci wottidoogee des. Ha qobboy madaabbariya Sharan micettidaagaa gidishin I maaddiyoy buddeenaa bashiyaa quccin shocissodi woyikko waciwacissanaassa.

Woggaa bootta kootiyaa maayidi haa simmi uttida bitanee kase itoophphiyaa giddon daro maxaafaa xaafidaagaa giishshawu ha bitaniyaa erenna asikka baa.

Cora aayetti bantta guuta naata bantta kiyuwan ba'iddi ubbaykka bootta issi mala maayuwa maayiddi keehippe lo'ossonna. Ha aayetti naata xanttosonna.

xoossaa qaalaa siyanaassi eqqida cora asay beetees. qassi eta matan beetiya maata mala meray diyo dumma dumma qommo dozzati qassikka hara dumma dumma irxxabati doosona.

Dumma dumma meray de'iyo kiriyappe oosettida dantteleti xaraphphezza bollan wottidoge de'ees. Ha dantteletti bayzzanawu giigisidogetta milatoosona. Hagaa mala oosuwaa oottiyaa macca naati keehin go'ettosona.

Issi issi wode issi keettan baala wodiyan woykko bullachchay kiyiyo wode asay keettaa dumma giigissees. Qassi sooni diya oyde ubbaa bollikka ciishshaa wottees.

Issi issi keettan agettiya dumma dumma ushshati waanidinne qassi aybiple agettiyakko ooni eri? Leemisuwawu eessay koyrottidi awuppe yiidi agettana danddayi?

ha bitanee kushiyan oyqqido miishshay aybee? qassi a matan ay mala meray diyo dumma dumma qommo bonccotinne hara dumma dumma irxxabati beetiyoonaa?

Bootta maayuwaa milatiyaagaa maayida qoodan keehi cora gidida naati poo'iyaa muqqadaa oyqqidi ambbaa gidoora kaamee biyoo ogiyaa de'iyaageta nuuni be'oos!

Asay toggido wolwollay beetees. appe ya bagaara eta matan maata mala meray diyo dumma dumma mitatinne hara daro lo'iya irxxabati beetoosona.

Issi biittay la'aa kiyida biitta gidiyogaa bessiya corabati de'ana danddayoosona. Shin aybippekka aaruwa ba biittaa banddira oyqqi yexxiyogee he biitta la'atettaa bessiyaba.

Issi macca gastta aayyiya karetta maayuwa maayada ba kushiya xoqqu ootta doonaa dooyada haasayishin cenggurssaa duuqqiyo miishshay I Matan de'iyaagee aybee? Ippe miyye baggaara aybaa giyagee xaafettidee?

Asaa naati bolla meecetti makkidi ba bollan tiyidi ba bollaa sawettanawu maaddiyabati beettoosona. Ha puulayiyanne sawettiya miishshata shammidi nu puulaa naaganawu ubbatoo go'ettana koshshes.

Wogaagen geetettiya bankkee koyro wode Toophphiyaa biittan baasettidoy aappun maarotettaa layttaanee? Ha bankkee koyro baasettido wodiyaappe hanno gakkanawu woysu layttee?

Attuma naatu caamay galbbappe oosettidage de'ees. Hagaamala caamay toophphiyan giigidaga gidishin wottanawukka keehin injjettees. Hagaa wottada so giddon ya ha simerettanawukka kare wottanawukka hanees.

dawuro asaa oosuwaa bessiya keettaassi liiphphee beetees. qassi a matan maata mala meray diyo dumma dumma mitatinne hara daro lo'iya irxxabati beetoosona.

Naa'u zo'o meray caamappe guye bagan issi dooza milattiya qassikka likke dooza gidenna aleqquwa miishshay diccees. Qassikka naa'u caamay mela sohuwan uttis.

Ammanuwaa aawatu muleera ubba bollaa gakkiyaa ammanuwaa maayyuwaa maayyidi masqqaliyaa oyiqqidi eqqidaageeta. Daroto wosaa keettankka tamaarissoosona qassikka asaakka kare kiydi xomoosoosona.

Maayuwa meeccanawu gidin hara so buquratakka meeccanawu maaddiya haata mala goggiya saamunaa usuppunaa issippe gatti gatti wottooge xeelliyoode keehippe lo'es.

ha sohuwan beetiya meqerettida miishshay ayba geetettii? qassi ay mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'iyoonaa?

Dumma dumma xeellanawu lo'iyaa puulattidabate deiyyo keettan puppupa puggogenne qaasi hara qeeriba wottiyo xaraphphezzaykka de'ees. Ha keettay ayba allaliyawu giigidabe?

Ganddattiyaa heeraara de'iyaa asati issippe tukkee kiyiyaagaa uyanaashin giidi bantta sooppe bantta sooppe kare kiyidi uttidaageeti ubbaykka bootta maayuwaa maayidosona

Dumma dumma furnichchere keettan mittaa xawula phalqqidi gidduwan gelisiyo misimariya maashine de'ees. Ha mashine daroto marccuwaa daruwaa ekkiyaga gididi erettees.

Macca naati bantta sintta luulayane giidi corabaa go'etoosona. Hegeekka leemisuwaassi bantta sinttan phuuphulliyaa tiyiyoogan guutta diishiiddi hegaa meecettiyoogan eta sintta puulattiiges.

Itoophphee kawotettaa giddon de'iyaa oyttamaappe dariyaa kawo yunburushiyaappe issuwaa gidida gondare yunburushiyaa qonccisiyaa malatay ha sohuwaan de'iyaaga be'ida asa ubbay malaales!

Issi na'iyaa shaashiyaa qacada, kushiyaa gacuwan wottada uttaasu. Ha na'ee miyyiyan de'iyaa puulattiyobata xeelliyo wode mal'o quma malatidi 'ma ma' gees.

Issi asay de'iyo wuyggen kaqqettidda ciishsha mala puula gujjiya buquray aybba geetetti? Qassikka ha buqura maadoy asaa waatti waattiddi maaddi?

Ashuwaa lee'issidinne anccidoogaa mata naa'u qommo pilaa wottidoogaara de'iyaagee xeelliyoo wode keehippe lo'es shin miyaakko aykeenaa mal'anaw de'es giidetii .

Issi issi maashiine keettay de'iyoo asay bantta ooso keettan asay uttiyoo oydiyaa medhdhidi he medhdhidoogaa bollan qalamiyaa tiyidi bayzuwaw kesoosona.

Maata giddon asay ogiyaa keessoogaara biyoogaa taani dosikke. Ubbakka sa"ay qamma gidikko awuppekko shooshshay yiidi tohowan xaaxettiganaba malatidi tana keehin yashshees.

Xaaxettidda santtay irxxa ubbakka aradda biittan mokiya asay ancciddi kattiddi miyo mal'o kattatuppe issuwa. Ha santtay irxxanne injje biittan mokkees.

Aaho tukkenne katta lo'iya keettay beettes ha keettanikka siinee woykko tukkiya tigiyo miishshay daroy shiiqi uttis. Ha likke ooso daro siinee katta kettan daana xayikko asaassi gakkenna.

maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'oosona. ha sohuwankka issi bitanee asaara haasayiidi beetees.

Tesfu giyo bitanee dooyido pooto keettay de'iyaagan kase wode cora asay he keettan pootuwaa denddes shin ha'i eti maara denttenaagee ayba iitii.

Ambbaa gidoppe kare kiyada oottanawu issi darin hegaadan injjetenna shin qassi a ganddaa giddo baada oottiyooga be'idi ha kamiyaa keehi gooba geettees!

Guutta naati luxetta qanxxiddi dumma dumma ambba heera biidi hara asaassi bantta wolqqappe dariya namissa saamuwa geenan oottiyo oosuwa essana besoos. Hagekka ubba asaa aawatetta.

Asay daro wode dumma dumma baalee gakkiyo wode ba sooni xiikkii xiikkidi modhdhettido booraa efidi bayzzees. Qassi asay corattidi modhdho booraa shammidi shukkees.

Bootta qamisiyaa maayida keehippe lo'iyaa macca naati sintta baggaara irzzo mqottan oosettida worqqa milatiyaa bantta kushiyaan ubbay issipe gattidi oyqqi eqqidosona.

I bolla bagga meray bootta gidiyoo wode qasi sintta bagga heregay karetta meraara de'iyoo kaamiyaa darotoo miishshara keehippe durettida asati toggoosona!

Komppiteriyaara go'ettiyoo mawziyaa giyoogee oorattay suyqiyan bayzettes shin he mawzee gatiyaa keehi daro bira giyoogee shamanaw ayba iites giidetii .

Ba ayfiyaan eshotiyaa manaatsiriyaa wottida issi macca mishiriyaa meran bootta naxalaa ba qooriyaa wurssa xaaxada haa simma xeelliyaara nuusi beettawus.

Bonccoy keehi aakidaagee beettees. Qassi keehi lo'iyaa maata mala meray diyo cora dumma dumma qommo mitati diyaageti ayba lo'iyaaba malatii?

Xoossaa wossiyoonne goynniyoo keettan daro maccanne attuma naati yeettaa maayuwaa maayidi macca naati sintta baggaara gulbatin attumaageti guyeera eqqidaageti beettoosona.

Dara giddon de'iya wora eceriya burxxu gaada ba ayfiyan haddirido hanotan eqqada xeellawusu. Ha eceriya eqqido sohoy gita haattan doorettiis.

Keehin puulattidi keexettida keettasi dumma dumma qalame deiyoga gidishin garssa baggaara qassi herega gelisdoge de'ees. Ha keettay appun marccuwaa wurssidi giigi?

Ajjooray bollappe duge wodhdhiyagee yaagiyaa xuufe deiyosan naa'u yelaga naati deosona. Ha naati de'iyo sohuwaan gakkanawu awura baana koshshi? Ogiya eriyay oonee?

Salo gufanttuwan de'iya daro asati bantta naati yelettido gallassaa dumma dumma makkisotun bonchchoosona. Ha makkisoy issitoo issitoo abbiyappe dariyagaa gidiyo wode yiilloyees.

I meray arssa gidiyoo gishshawu ba qooriyaa bolli adil"e ciishsha meraara de'iyaa worqqaa wottida geelaa"o na'iyaa ba issi biradhiyaan hegaa malatawus.

Dumma dumma kattaa qommoti asay miikko darobawu maaddoosona. Leemisuwawu santtaa, afikaaduwanne dumma dumma ataakilttetu giddon diya viitaaminee asaa harggiyappe naagees.

Issi gallassi imattay nu soo yiidaagee tana issi al'o katta keettaa gelissidoogan qumaa azazin yiida qumaa be'iyoo wode meennan kalisses.

Maaraara uttidi arssa uyiddu macca naatuuranne issi attuma na''aara issi mala maayyuwaa maayyidaageeti xelliyoo wode ayiba lo'iyoonaa. miicciyoodekka eta achchayi lo'es.

Nu biittan asaa daro maaddiya dumma dumma maashiine oosoti darobata murutissoosona. Ubba asay maayuwanne bollaa meecettanawu saamunaa maashiinee baynnaakko asay xinqqidi shiishshanawu deenna.

Beni taani qiibatettan diyo wode asay tana shaafaappe baada haattaa duuqqa ehana mala kiittees. He wode tana tammu litire jarkke deexxi worana hanees.

Issi arssa bitanee buuchchaara puulummidaagee bootta shuraabiya garsaara maayidi karetta kootiya bollaara maayidaagaa matan boottaara zo'uwaara diya banddiraay ayiba lo'ii!

Laalibalaa woossiyo keettay Toophphiyaa biittan, Amaaraa dalgga manttiyan, Wollo moottaa giddon de"ees. Ha woosa keettay Zaaguwe kawotettaa wodiyan issi shuchchaappe woocettidi giigiis.

Keehippe lo"iyaa qamisiyaa macca asay mayiyoogee coo kaqetti uttidi lo"esishin ubba asay maayiyaakko ayba lo"aneeshsha! ya baggaarakka daro maayoy kaqettiis.

heezzu keettati beetiyaageeti diyaageetu matan qassi keehi lo'iyaa maata mala meray diyo cora dumma dumma qommo mitati diyaageti ayba lo'iyoonaa?

Issi keehippe lo'iya puula geela'iya puulatadda aleqquwawu ba qooriyawu qachchiddo keehippe ali'o buquray aybbe? Qassikka ha buqura ha buqura maaddoy aybbe?

Issi biittan diya dumma dumma sohuwappe asay issi sohuwa shiiqi uttidaagaa taani be'iyo wode tana lo'ees. Ubba etaara uttiyakko ufayssay ashshenna.

Issi wogga lo'iya shuchchaappe oosettiddi de'iya keettaa boolan. zo'o miishshay giigiiddi de'iyagee beettes. Ha miishshay asay pude xekka ba tohuwan hemettiya gakkenna sohuwaara an eqqidi gakkanawu maaddiyaagaa.

Taani daro wode wogga wogga kaameti ogiyaara kanttiyo wode eta iita yayyays. Ubba biittaa goyyiya wogga kaamiya demmikko ta shemppiyo ekka baqatays.

Issi issi wode taani kattaa kataman gelada maanawu daro dosissennabay de'es. Qassi kattaa kattiyo heeray daro lo'ennan ixxikko muussaa aggaagays.

Arttisttiya Cafaqo Alamaayoy Wolaytta moottaa giddon erettida yettanchchatu giddoppe issuwaa. I yexxiyo wode a cenggurssay siya asaa iita lo'iyo gishshawu asay a yettaa dosees.

Wogga kayimma cima asay bootta gaabiya maayiddi ubbay issippe shiiqi uttiddi aybba lo'iyoonna. Hagettu mala cima asay issi biittassi anjjo.

wolaytta dichaa amuwa yaagiya xifatee beetees. qassi a matan maata mala meray diyo dumma dumma mitatinne hara daro lo'iya irxxabati beetoosona.

Keehippe daro qommo biratappe qassikka dumma dumma shuchchappe keexettida shuchcha coo xeelliyodde aybba lo'i! Ha keetta liiphiyan eqqidi duge xeelliyakko aybba yashshanne!

Deree away kiyido gaasuwan meli uttidaagee beetees. ha deriya bolikka qassi maata mala meray diyo dumma dumma mitatinne hara daro lo'iya irxxabati beetoosona.

Toophphiya posttaa haggaazaa eqotaa yaagiya malaataassi gidduwan kushe malatiya misilee aybaa oyqqi uttidee? Qassi bollaaranne xadeer xaafettida xuufiyassi de'iyagee ay malee?

Adil'e ciishsha meray tiyettido keetta giddon xawulaappe merettida naa"u qommo oyidee de'es. Hegeekka zemppiyogee bayinaagaanne zemppiyoogee de'iyogee zammaana hanotan giigidagee malaales.

Keettay hagaadan koshshiya miishshaa ubbaa tookkidi de'iyo wode tana ubbakka hashshukka oottees. Hagee i tuma asi baassi de'iyo keetta gaaneeyye suuqe gaane.

Issi dumma dumma buqurata dooriyo sohuwan dumma dumma macca naati gidin attuma naati bantta puulaa naaganawu tiyettiyo miishshati dooretti uttidaageeti ayiba lo'iyonaa!

Giyaa giddon uttidi asaassi bayzziyoogaa mala keehi lo'iyaabi deena. ha asaappe guye bagaara qassi maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'oosona.

Hiilla kushshe mkiishshati giigidaageeti maaraara diyaageeti xeelliyoo wode puulattidi ayiba lo'iyoonaa! Daro asayi eti keehippe lo''iyoo gishshawu son asi be'iyoosan kaqqes.

Paappayaa ayfiyaa daro asay maanawu koyyees shin qassi issoyinne ba gaden tokkiday baawa. Hegaa gishshaasi kawoy hanqqettidi tokissiidi de'iyoge aybippeka adhiidi malaales!

Masqqalaa baalay gakkiyoo wodiyan nu heeraa asay issippe shiiqettidi shammido booraa shukkiyoo wode heeran issi cima bitanee de'iyaagee etayyo booraa goora'idi immiyoogaa be'iyoo wode keehi yashshes

Nu bollan gidin maayuwan tiyidi sawettana maaddiya miishshati beettoosona. Shin hagaa mala buquraara diyagawu awudekka ittiya peenoy de'es hegaa gishshawu asay hinkko herega buquraara de'iyaagaa go'ettana koshshes.

Wogga aaho masoopiyaa matan uttada ooninne baynnan barkka uttidaara qumaa miyaaro be'iyoo wode akka zo'o mera shuraabiyaa maayidara ba issi kushiyaa gentta uttasu.

Booddilidi woykko keehippe iraa xayo gaasuwaan he heeran maatikka mitti baynna man"iyaan issi heezzaa gidiyaa naati he sohuwaa biidi xeellidi de'oosona.

Aawayinne aayyiyaa bolla baggaara karetta qassi garssa baggaara boottaa maayidi bantta na''iyoo qassi muleera boottaa mayizzidi eqqidaageeti keehippe lo''oosona. Eti ubbayikka yelaga.

Hagaa na'aassi som"oy xeelliyo wode taassi gojobaa teeraa malatees. Hagaa na'aa meraa akeekennan shugo ayfiyan xeelliya uray dagammidi siiquwaa harggiyan sakettenna mala naagettanawu bessees.

Tukkee uyin asawu kahaa pashkkissiyaa kaafeyn geetettiyaba ba giddon oyqqi uttiis. Toophphiyaa layttan layttan tukkiyaa kare biittawu bayzada doolaariyaa demmawusu.

Haattaa duuqiyo otuwa buliyan tuccidoge quruxuwaa xaphphon uttiis. Hage beni wodiyan gaxaren otuwaan tigidi haattaa irxxin uyos. Hagee haika de'ees.

Issi issi suuqiyan bayzettiyabi ubbabaykka issi keettan asay keehi go'ettiyoba xalaala. gidana danddayees. Ubba jarkkaanee asay shaafaa biidi haattaa duuqqi ehanawu maaddees.

Issi ooratta keexetiiddi de'iyaa keetay wurennan ogiyan eqiigiis. He keettaa asay wurssennan he sohuwaara ogiyan agiigikko keettay ayba iitii .

Issi cora attuma asati haariyaa gaariyan uttidi ha simmidi yiidi deosona. Ha asati uttido gaare cora dumma dumma haggaaza immanawu danddayees.

Sa'ay hegaa keni gallassa gidenna shin korinttiyaa po'uwaa wolqqaappe denddidaagan heeray keehippe poo'iyoo sohuwaa xeelliyoo wozanay woppu geesi shin ha heeray awee?

Cora asatti qassikka xaacetti bantta kushiyan oyqqiddi asaassi maaduwa immiyo buqura sunttay aybbe? Ha buquray aybbawu maadiya paabirkkan merettiya miishshe?

Aadisaba kataman asay diyabaanne katamaa lo'otettaa haasayiyo wode a puulatettay siya siya gees. Ubba qassi kawoy diyo heeraa taani issi galla baana aggikke.

Zayttiyaa, bambbariyaa qassi dumma dumma so giddon qumaa kaattanawu maaddiyaa woykko go"ettiyoo miishshata bayzziyoo sohuwaan issi mishiriyaa ya baggaara uttada bayzzawus.

Na'ay de'iyogawu de'oy de'ees yaagiyaa malatay de'iyo woosaa keettay hashshu alamiyaa po'uwaa goda yelettawu saro gattiis yaagiyaa xuufe de'ees. Ha xuufe aywude laytage?

Hgee donuwaa suppu ootti anccidoogaa tamaan zayituyan xiixidoogaa bolli dumma dumma qommo sawo maataa gujjidoogaa dabbuwaa giddon yeggidoogee ayiba lo''iyaaba giideti.